Methano ndino otamu monika ombakumbaku yokuhelela iilya momapya. Okuna omambakumbaku gokupulula ashike mefano ndino otamu monika embakumbaku lyoku helela iilya osho wo iilongomwa yilwe yomomapya.